Kufundiswa kwendumure chiro chinotosisire kutoitwa. Vangaa ndianamai kana ana baba, kana kuti vanthuwo vakatofundiswa ngezvekufundise vana, kuzvikora zvona izvozvo, ndokwevanofundiswa zviro zvakanaka, nezvakashata, kuite kuti vakure vari vanthu vakati hwee.

Kufunda kwevana vadodori kufunda kwekuti vanofanira kuita veindobata zvimweni zviro ngemaoko awo kuti vazwe ngekuti pamweni pakhona kukekeya kwega avazwi asi vakaita veibata veiona vanonase kuzwa.

Kufunda kwevana vadoodori, kunyanya kuchikora chekutanga, kunode kuti vafunde veiita veimbotamba. Zvona izvozvo zvinodetsera kuti qondo dzavo dziite dzeimbopombonoka, zisaramba dzingori pandau imwe, dzeifunge chiro chimwe, dzinofana kuite dzeimbopombonoka.

Kufunda kwevana vadodori kufunda kunotoda kuti vana vakhona vapote veiona mifodho inovafundisa zvirozvakati wandei. Izvi zvinodetsera kuti mwana panofunda unokasire kubata zvirikubhuiwa ngemufodhowo. Zvasiyana nekungobhuya kwega.

Kufunda mazuva anaya kungaa kweana adodori kana antu akuru. Potode kutoti patoshandiswe mudziyo yechingezi midziyo inoshandise masai-sai. Nekuti ndoye yakanakire kuti inotsvake mashoko kukasira mumasai-saimo. Muntu otokasira kutoziya zvaanenge eida kutoziya.

Kufunda kwevana vadoodori kufunda kwekuti vanofana kuita veitonyora. Zvakanakire pakuti ndookuti vaone kuzonyorawo zvinenge zvabvunzwa pamberi apo, nekuvahleya kuti vaone kuzoende pachikora chechipiri nechepadera.

Kufunda kwevana vadoodori ,kufunda kusingakheti ,kuti uyu unobve kuri, uyu unobve kuri ,vanondoiswe pamwepo gukurahunde, zvakanakire kuti vanodetserana pamwepo veipanane pfungwa dzakasiyana-siyana kuti vaende mberi.

Kufunda kwevana vadodori kana kuti kufunda kwechikora chekutanga ndokunoningirwa kuti mwana eindobva paundumure aende kuite kuti atoziye chikora aziye chakanaka nechakashata afunde kuti azoenda pachikora chechipiri kana kuti chikora chepadera.

Kufunda kweana adodori kufunda kwekuti vanofana kupota veirya oanguva yekuti vamboto fundei vorya, izvi zvakanakire kuti ndokuti ndxondo dzawo dzirambe dzakapombonoka dzisaramba dziri pamwe.

Kufunda kwechikora chekutanga kwakanaka kana vana vanoti vakati funde fundei zuwa reshe kwobira voende kumambatso kwavo zvakanakira kuti vanoguma vombozororawo veita veingopetukire zvavafunda kuita kuti vanase kubata.

Kufunda kwevana vadodori kufunda kwekuti vanofana kuite veiona mifodho yezviro zvavanenge veifundiswa ngekuti kukekeya kwega ,avanasi kuzozwa .Hino mifodho inoabetsera kuti vanase kubata zvinenge zveifundiswa.

Kufunda kwevana vadodori akuchazi kwemabhuku ega asi vanotoitawo mitambo ingaa inoitekuti ndxondo dzawo dzigare dzakapombonoka mwiri dzawo dzigare dzakagwinyazve.

Kufunda kwevana adoko kunosisa kutora mazuva mashanu pavhiki. Mazuwa amweni mairi soto nemugubera vombozorora kuitira kuti ndxondo dzavo dzizororewo.

Kufunda kwevana vadodori kunosisira kuti vatonyorerwa zviro zvakatokura, zvekuti vega vanase kuona. Veizozumbawo vega ngekuti kubhuya kwega avanasi kuzwa, asi vakaita veiona manje vanonase kuzwa. Vozoitawo kungaa kunyora kana kuverengawo. Vanonase kuona nekuzwa zvinobhuiwa kubudikidza ngekunyora zvavanoona zvakakura.

Kona ndiko kufunda kweana achangodarike paundumure kusvike pamakore gumi nematatu. Zvevanenge veifundiswa zvakhona zvinoite zvichinyora pabhodhi kuti vona vaone kuti kubhuya kwega avangazvizwi, hino vanochizoita veinyore pabhodhi apo, vana vaone.

Kuchikora chechipiri nechikora chepadera kwohleiwe vana veipuwe fundo yekushandise midziyo inoshandiswa kugadzirawo zvimweni zviro. Zvona izvozvo zvakanikire kuti mwana unokura eiziya eiite mufungo wekuzogadzirawo zviro zvake zvinyowani.

Kufunda kwechikora chepadera, kufunda kwechikora chechipiri kosise kuti vana vafundiswe ngezvekushandise mudziyo yemagetsi neiyona inoende pamasaisai izvi zvakanakirea kuti ndoo chimanjimanji chakhona, azvinetsi kushandisa, munhu aanetseki kutsvake mashoko aanoge eide kutsvaka.

Kuchikora chechipiri nechikora chepadera, ndokonyanya maningi kufundiswa nezvemabasa emaoko. Mabasa emaoko akanakire kuti mwana haazotami chekuita. Unotozozvishandira, haatami mushando, unoshanda kuti awane ntaramo yakanaka.

Kufunda kwendombi nemajaha kungaa kuchikora chechipiri kana chepadera, kunosise kuti kutoitwewo nemishando yemaoko izvo zvakanakire kuti ndokuti vazoonawo mararamiro evangaita mundaramo yavo veizvishandira vega.

Kufunda kwechikora chechipiri, kana kufunda kwepadera, kwechikora chepadera, kufunda kunoningirwa kuti vafundi vakhona vapote veitofundiswa mabasa emaoko, mishando yemaoko kuitire kuti pavanokura vakone kuzogadzira zviro zvinyuwani, zviro zvavowo vega zvinotova detsera kuti vaone kurarama ndaramo yakanaka ngekuone mare.

Kufunda kwendombi nemajaha kuchikora chechipiri pamweni pakona kunoda kitwa kweyibhuyiwa ngemifodho nekuti pavanenge veyiona paya paya vanenge veyinaso kuzwa kudarika pavanenge veyibhuyirwa pega.

Kufunda kwechikora chechipiri, kufunda kwechikora chepadenga nebandiko reutano, zviro zvinoryidzana, pakuti kuzvikorayo ndokunofundwa zveutano, veifunda zveshe ngezvemunthu, zvakanakire kuti ndokuti vazokone kurape munthu kana kudetsere munthu unode kudetserwa kuchibhedhleya.

Kufunda kwe chikora chepadera nekufunda kwe chikora chechipiri zviro zviiri zvinodyridzana. Ende kufunda uku kubatanidzawo kufunda zveutano kuti vafunde ngezvezvirwere. Kungaa kuzvirapa kana kuzvingwarira kuti woita mangwarirei. Izvi zvakanaka pakuti ndozvinodetsera antu kuti vapone kubva kuzvitenda zvakati wandei.

Kufunda kwechikoro chechipiri nekufunda kwechikora chepadera poningira kuti vantu vafunde veiite mabasa emaoko. Izvi zvakanakire kuti ndokuti vantu vanofunda avavo vazokone kugadzire zviro zvinovaponese ndaramo yemangwani. Nekutoti vatosimudzira upfumi huri munyika.

Kuchikora chechioiri nechikora chepadera ndikonazve kozi ana afunde ngezvemishando yemaoko, izvi zvakatonakire kuti pavanenge vapedza kana kuti vachiri pachikorapo vanotokone kutozviraranisa, kutozviponesa vechitoone ndaramo yakanaka kuzvitsvakira mari ega pamwepo nekuzotosimudzirawo upfumi hwenyika.

Kufunda kwechikora chechipiri nechepadera kotoningirirwe kuti vantu vafunde ngezvemushando dzemaoko. Izvi zvakanakire kuti ndipona pavanenge vechihloyiwe kuti vashandise maoko awo, kuti vazoone ndaramo zveshe nekusimudzire upfumi hwenyika.

Bandiko refunfo rakanakira pakuti ndirona rega rinofundisa vanikazi venyika nevamweniwo kuti vaone kugadzira mishando kana kuti vashande mushando inoite kuti vaone ndaramo .

Vana mazuva anaya vosisira kuti vaende kuchikora. Kubva pachikora chekutanga kuguma pachikora chepadera. Eya pachikora chechipiri nechepadera ndikonazve kwavanozohleyiwa, veibikwa zvese nekuhluziwa kuti vaite vantu kwavo. Voningirirwazve kuti vahluziwe zvinoite kuti vazoshande mishando inova nendaramo yakanaka.

Kufunda kwechikora chechipiri, kufunda kunoningirirwa kuti ndombi majaha vaende, zvakanakire kuti ndokwavanohleiwa kuti vaite vantu vane untu nekutovahleya kuti ...........

Majaha nedombi dziri kuchikora kwechipiri dzinosisa kupota dzeifundiswa ngezvendaramo, izvo zvakanakire kuti ndipoo paano fundiswa untu zveshe nekuti vanoashirika sei muntaraunda dzavanogara.

Kufunda kwevana kuchikora chechipiri kwakanaka pakuti kuchikora ndiko kwega, ndiko kumwe kwekunofundiswa vana untu, zveshe nekuti vanozoashirwa zvakadini muntaraunda dzevanogara.

Kufunda kwechikora chechipiri ndokufunda kwekutoti majaya nentombi atondoita ngekuti ndikona kwega kunoumbwe muntu kungaa kuti azoziye chakanaka nechakashata atambirike munharaunda kana kuti azotoitawo mushando unoraramisa iyena eyitosimudzirawo upfumi hwenyika

Chikora chechipiri ndokunonzi munhu echibva kuchikora chekutanga aende kuri ? kuchikora chechipiri kwona uko kwakanakira kuti ndokunopuwa fundo nekuro dzerwa ndxondo kuti dzifunge zviri mberi handitika ,kwakanakire kuti ndokuno hleyiwa muntu kuti azoona kuenda kuchikora chepadera.

Kufunda kwechikora chepadera kufunda kotoningirirwa kuti mwana eifundepo atonge eitoshandise midziyo inoenda pamasaisai kana kuti midziyo inoita ngezvemagetsi. Yona midziyo yakanakire kuti inotochengete zviro zvinoerengwa zvinotori nemashoko anomudetsera pakufunda kwake. Yakanakirazve kuti wechishandisa zviya ainesi inotokudetsera.

Mukufunda kwechikora chechipiri kwemajaha nendombi kunosise kushandiswe zvii, midziyo yemagetsi zvinoite kuti zvibudise mifodho kuti vanese kuzwa zvavanenge veibhuyirwa ngekuti kubhuya kwega avanganasi kuzwa asi vakaone mifodho vanonase kuzwa.

Kufunda kwechikora chechipiri kufunda kunoningirirwe mwana weshe majaha zveshe ne ndombi. Kufunda uku kwakanakira kuti ndiko kunohleyiwa muntu kuti ayite untu atambirwe aashirwe muntaraunda yaanogara eihleyiwazve kuti azoenda kuchikora chepa dera.

Kufunda kwechikora chechipiri koningirirwe kuti vana vaende ngekuti ndookwavanohleiwa kuite vantu vaneuntu. Veihliwazve kuti vaite mibato yemaoko, veihliwazve kuti vaende kuchikora chepadera.

Kufunda kwechikora chechipiri kufunda kunosise kuti anhani achibve kuchikora chekutanga vaende ende zvakanakire kutoti ndiko kuno hleyiwe majaha nendombi kuti vaone kuzoende kuchikora chepadera nekutoti vaito vanhu vanoashirika mumakanyi.

Vana veifunda vanosisirawo kufundira ndau dzakanaka ndau dzekuti vanozwa kuti varipachikora ndau dzekuti vanozwanana nechikora zvakanakira kuti nxondo dzavo dzinomude pamwevechizwa kuti panapa tiripachikora tiite zvechikora kuti zvizobatsira kutiti vakone chikora vazobatsirawo nyika.

Kuchikora chechipiri majaha nendombe anosise kufunde mishando yemaoko, kufunde mishando yemaoko kwakanakire kuti muntu azogadzirawo zvintu zvinyuwane nekuti azotoone mari inotomuraramisa.

Majaha ne ndombi ye chikora che chipiri vano sise kupinde mu mbatso dzekuti va erenge mabhuku anenge ariko izvi zvakanakire kuti ndo kuti va wedzere kuziya kwava nenge veita pane zvavanenge veyi funda.

Kufunda kwechikora chechipiri, kufunda kwekuningirwa kudaro maningi kuti ndiponazve panenge peifundiswa vana zvakanaka nezvakashata veihleiwa kuti vazoita vantu vakati hwee. Vaite vantu vanenge vane untu.

Kufunda kwechikora chechipiri kufunda kunosise kutoitwa nemwana weshe wabve pachikora chekutanga. Kuchikora chechipiri ndokunohleiwe vanhani kuti vaziye chakanaka nechakashata. Vaziye kuite vantu, vaziye chakanaka nechakashata nekuti vazotokura kuende kuchikora chepadera.

Eya kona kufunda ndiko kwega kuno beure ndxondo kuti muntu aone kukabange zvakanaka aziye chakanaka ne chakashata nekuti aone kuzoto hloye uoenyu hwake ararame ndaramo yakanaka asinga neseki eyishanda aone mabasa mishando.

Kuchikora chechipiri pamweni pakhona vana vanoda kuita veitonyorerwe pachidziro kuti vaone zvavanenge veifundiswa, izvi zvakanakira kuti kubhuya kwega avanganasi kuzwa asi vakanyorerwa voona manje vanobva vanase kuzwa zveshe nekuona vofunda votobata ngekukasira.

Ku chikora che chipiri ndikona zvee kuno oneke ndombi ne majaha echi hliwa kupuwe fundo maererano nekuti vazo one ndaramo yakanaka kona iyoyo vano pangwa vano fundiswe zvakanaka ne zvakashata ne zvimweniwo zvakawanda kuitire kuti vaite vantu kwavo.

Vana vechikora vanosise kutopfeka zvigloko zvakafanana pachikora kuita kuti vaonane kuti vaonane sevantu vakafanana veshe pasaita kusarudzana kuketana pakati pavo zvakanakira pakuti vanofunda varipamwepo vakabatana pasina unokete umweni anga maticha anozotoketi ngekuti aneakapfeka zvakafana kuratidza veshe vanhu vakafana.

Muzvikora zvati kurirei munotoita mhatso dzekuti vana vanenge veigara veibva umwomwo veienda koofunda. Mhatso idzi dzinosise kunga dzakatonaka. Kunaka kwadzo ngekwekuti vanenge vakatongwaririka vari imomo. Vachingwarirawo nemudziyo dzimweni dzavo dzavanoshandisa pakufunda.

Mukufunda kwemajaha nentombi munosisa kutonyorwa amweni mapepa anenge ane zviro zvekuti vanawo vaerenge vanase kuzwa zvavanenge veifundiswa ngekuti kukekeya kwega kuvabhira avanganasi kuzwa asi vakaita veierenga vanonasa kuzwa.

Ngatiningire chikora chechipiri ndikwonazve kunodzidziswa vantani vedu kubve pafomu yekutanga kuguma pane yechitantatu, kuvahleya kuti vaone kuzoenda padera nefundo kuenda pachikora chepamusoro-soro kwovoopuwazve imwe fundo inodetsera nyika, neupenyu nendaramo yevantu.

Kufunda kwevana kuno ningirirwa eya kuti vafundiswe ngemunhu wakafundirawo kufundisa asi mukuwo umweni vona venga vanokone kufundisana zvekuti vanotozwa zvona izvi vona vanofundisana sevantu vanozwanana pachawo vanozwanana maitire avo zvekuti zvavanofundisana vega vanonase kutozvizwa kudarike umweni muntu.

Majaha nendombi vasati vazoenda kuchikora chepadera vanotanga vambodarika ngepachikora chechipiri kwona ikweyo ndokwavanopuwa fundo yakati oo inovagadzirira inovahleya kuti vaone kuzoenda kuchikora chepamusoro.

Kufunda kwechikora chechipiri mazuwanaya kwobadakadza ngekuti pamweni pakona munenge mweitofundira mumbatso dzemudenga ende zvinobadakadza. Zvona izvozvo zvinoitirwe pakuti tingwarire ndau shomani yatinayo iyoyo. Saka tinoake mbatso dzakaturikidzana kuti tingwarire ndau yetinayo shomani.

Konazve kuchikora chechipiri ndikonazve kofundiswe vandani vedu kubve pafomu yekutanga kugume pafomu yechitanhatu. Veigadzirirwazve kuti vazofunda kuenda mberi kuenda derayo kuchikora chepamusoro chepadera-dera pemene.

Kufunda kwepadera-dera kufunda kunotoningirwa muntu kuti aende kana apedza chikora chechipiri. Kufunda kwepadera ndookunohleiwazve vantu vanozoita madhokodheya kana vayana vemutemo kana kugadzirawo zvimweni zviro zvinodetsera upfumi hwenyika.

Muzvikora zvepadera munotoita humweni mumbatso hunenge weigarira vafundisi mwona imomo ndomavanenge veihleya zvose kuhloya mapepa amunenge meinyora meimaka zvakanakira kuti ndiwo mavanenge veishandira vakangwaririka vari imwomwo.

Kufunda kwechikora chepadera mazuwa anaya, kodawo chiNgezi chakadai ngekushandise midziyo yemasai sai. Izvi zvakanakire kuti vantu vanenge veifunda vanokone kutsvake mashoko ngekukasira veimaona vechitoziya pamwepo nekutofunga ega.

Kufunda kwechikora chepadera kunoto ningirwa kuti kuitike munyika hino vantu vanenge vanofunda chikoro chepadera vanotoita wo zvimbatso zvidodori zvavanenge veigara veizviitira zviro zvavo vega izvizvakanakira kuti hapana unoona zvinoinga zveyitae umweni muntu anenge eiti zvingwarira ega eyiona zvaanoda nezvaasingadi ari ega.

Kufunda chitori chiro chakatonaka kumuntu weshe. Hino zvikora zvoite ekuwanda zvikora zvepadera zvokuruzi izvo vantu vaende vandifoundiswa kuti vaxabange zvakadzama veigadzirirwe kuti vazogadzire mabasa, vazoshande mishando inosimudzire upfumi hwenyika pamwechete nendaramo yavo.

Kufunda kwechikora chepadera kutosisi kuti vantu vafunde ngezveutano pamweni pakhona izvi zvakanakire kuti ndovanozoite madhokodheya nevakoti vanozorape matenda kana kuzorape vantu vanenge vakuwara.

Kuchikora chepadera kotofundwa maningi ngemidziyo inoende pamasaisai zveshe nemidziyo inovheneke zviro zvidoko kuti zviite zvikuru, zviro izvizvi zvakanakire kuti ndozvinoite kuti vanase kufunda ngezviro zvidodori zvinorarama vaone kufunda ngazvazvo zvingave zvirwere kana zvingave zvipukanana.

Kufunda kwechikora chepadera kufunda kwanaka maningi ngekuti ndikwo kunohleiwa vantu kuti ndxondo dzemuntu ndokwedzinorodzerwa kuti athabange zvakadzama kungaa mukugadzire zviro zvinosimudzire ufumi hwenyika.

Kufunda kwechikora chepadera ndokoningirirwa zvekuti muntu kana apedze chikora chechipiri aende. Kona iyoyo ndokwaanohloyiwa zveshe nekubikwa kuti axabange zvine udzamu zvinozobetsere kuti asimudzire upfumi hwenyika pamwepo nendaramo yake.

Kufunda kwe chikora che pamusoro ndohe kunozi mwana adarika chikora che chipiri oyenda ndo kwa anondo hliyiwa eyi bikwa kuitira kuti ndxondo dzake dzi kabange zvakadzama eyi funga ngezve kuzo shandawo kana kugadzira mushando kana kugadzirawo mishando.

Kuzvikora zvepadera ndookwekuti vanthu voenda vondopuwe fundo dzakasiyana siyana dzepaderawo veichinwa kuti vashande mishando yekugadzira zviro zvinosimudzira upfumi hunosimudzira upfumi hwenyika yeshe.

Kufunda kwechikora chepadera kwakanaka pakuti ndikonazve kunonase kubeure ndxondo nekuti ndxondo dzixabange zvakadzama. Zvakanakire kuti pedzinoxabange zvakadzama, zvinounze zviro zvinyuwani munyika zveigadzire mushando pamwepo nekuti muntu atoshande mushando.

Kufunda kwechikora chepadera kufunda kutoningirorwa kuti muntu eipedze chikora chechipiri aendeyo kuitire kuti ahliiwe ahliiwe aone kuzoona ngezvefundo yepadera fundo yepadera yakanakira kuti ndoinohleiwe vantu zveshe veibikwa kwona iyoyo ukone vazofunge zvakadzama vazoone kusimudzira hupfumi hwenyika veizotoonazve kugadzire ndaramo yavo.

Kufunda kwechikora chepadera ndokufunda kunosisire kutoti munthu eipedza chikora chechipiri aende hino kufunda kwechikora chepadera kwakanakire kuti ndiko kweunopuwe utwotwori wekuti uzoone kushanda mushando kana kuti utozogadzire zviro zvinokupe mare zveizowedzera upfumi hwenyika.

Kufunda kwechikora chepadera kufunda kunoningirirwa kuti muntu atoendawo ngekuti ndikwonazve kwaanohleiwa kuite kuti ndcondo dzawo dzichitlabange zvakadzama ee vakaningirana nenyika ineyi kungaa kumitemo kana kusimudzire ufumi hwenyuka zvona izvi zvakatonaka kusimudzire nyika nebandiko rezvefundo.

Kufunda kwechikora chepadera kufunda kunoningirwa kuti muntu eipedza chikora chechipiri i aende . Kufunda chikora chepadera kwakanakire kuti munonase kuhleiwa mokabange zvakadzama kuitira kuti mugadzire mushando kana kugadzire zviro zvinosimudzire upfumi hwenyika.

Kufunda kwepaderadera ndokwemenezve kwozi aah! ndokufunda vantu veshe vabva pachikora chekutanga chechipiri vanoende kuchikora chepadera vochindohleyiwa zvese nekubikwa kuti vaone kudzidzire mushando yevanoshanda kuti vaone kurararama vona pachawo nekuraramise mhuri dzawo pamwe nekushanduse nyika yedu iyi ive nehupfumi kwaho.

Munyika dzakawanda tine zvikora zvinozwi zvepadera dera pemene zvinozwizve vana vechidoko naavo vakura vanokwanisa kufundiswa uthyothyori hwekuti vagadzire zviro kana kuti vaunze zviro zvinoshandiswa munyikamo.